Nyɔnuviwo woame ne wo ɖu nu vɔ kɔ nuɖugba ɖe asi. Woame ve konu wobe ɖu le dzedzem. Ɖekea ɖeka kɔ nu asi kɔ de nu. Ɖeka do kuku. Ɖeka bla ta. ɖeka Mɔlikuinuwo le ɖe agba me. Woame ve wotsi tsitre xe ame ɖeka wo ŋgɔ.

Ebliɖala bɔblɔ anyi kɔ bli ɖe dzodzi. Ebublɔ ebliɛ gbɔ. Eblaa ɖukuu. Ekɔ asi ɖe atadzi. Ekɔ lãyiga da ɖe eɖokui gbɔ. Detugbivi ɖe bɔblɔ anyi ɖe zikpi dzi le egbɔ.

Asime mɔdodo dzi, ŋutsuvi ɖe tsɔ kusi ɖe ta, tsigo le eme, elé ŋu ƒe afɔti ɖe asi. Ekɔ asi ɖeka le nu tsɔm le ta. Ekɔ asi ɖeka lé ŋu ƒe afɔtia. Nyɔnu ɖe kpa vi le wo megbe. Edo awu yibɔ, ele nu ɖe nu yibɔ me ɖe asi.

atsu kple asi le xɔmɛ le aba dzi woƒe vi wɔamɛtɔ̃ le wógbɔ ɖevi ŋutsuvi tɔ ekɔ eta dó ɖe dzi le tɔ ŋkume kpɔ etɔ le koko nyɔnuvie ɖeka kɔ ta daɖe enɔ ƒe abɔta enɔ lɛ vidzie ɖasi vidzie lɛ enɔ ƒabɔ

Nyɔnu ɖe pkli vie woame eve, wotso …wole gasɔ dom, nyɔnua kɔ nu le kusi me ɖe ta, eta avɔ ɖe akɔta, ebla nake da ɖe gasɔ dzi, wole mɔdzi.

Ɖevi le bɔɔlu ƒom. Wo ƒete wodo awu. Wodo, ɖeka ko do atadidi. Susuewo do atakpoe. Ma ɖewo do ekafɔkpa. Ɖeka eɖewo tsɛ do bɔluƒofɔkpa. Ma ɖewo medo fɔkpa o. Wole du ƒu le bɔɔlɛ kplɔ wo.

Ame ɖe tɔ ɖe ahadzraƒe, do awu amakpaɖiɖi lee…ƒe kala, edo gaŋkui, edo afɔkpa dzee, ekɔ akpete dzee ɖe ɖe asi, aha le wo go me, woƒo ƒui ɖe me, da ɖe egbɔ.

Nuto aɖe me, ŋuwo, lɔrimɔ, dziƒoxɔ, dziɖegbekaɖiti, amewo, xexi, ɖeviwo, nu vovovowo.

Amewo ƒoƒu le ŋu ƒoo, nyɔnua bla edo dzonu fãi, eta ɖo kɔ ɖo ɖe kɔ da ɖe edzi kɔ ego tsetse kɔ da ɖe eme petee fãi, ele wo ɖum amewo ŋutsuwo le ŋu ƒom wodo awu amakpamumui ƒe amadedewo.

Eƒuƒe aɖe wo le edzidzɔ dom ɖe ɖeviwo ŋu le eƒuƒoƒe. Woma nuɖuɖu ɖe agba me da ɖi kɔ gatsi da ɖe dzi. Wole nuɖuɖua ma ne ɖeviawo. Ame mi xe le nuɖuɖua me edo awu, heƒo ɖa ɖe ta, edo awu ʋie, edo eɖome atalegbe ekɔ kuku bu aɖea dzi.

Ŋutsu ɖe kple viawo le aƒeme. Ŋutsu bɔbɔ nɔ anyi kɔ ɖevia ɖeka ɖe ata ta. Ekɔ tsigo ɖe asi wole ɖuɖum; tsigotsetse wole ɖuɖum. Wodze eme, ɖevia ɖe sia ɖe lé etɔ ɖe asi kɔ gaflo kɔ le kam de vɛ̃dzia ƒe nu me.

Avɔ dzra ƒe. Avɔ amadede vovovowo le avɔ dzra ƒea. Avɔ amakpa ɖiɖiwo amadede le. Nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ avɔ dzra ƒea. Ebubɔnɔ anyi le nu kom. Avɔ amadede wo le amadede vovovowo nya kpɔ ŋutɔ.

Nyɔnu le aƒeme do dzo be yeatɔ nu, ekɔ nutɔze ɖe dzo dzi ami le eme, ekɔ ami nugo li eɖokoe gbɔ le anyigba, ekɔ ehe ɖe asi, kusi le li egbɔ, apapa le egbɔ, amigoe le egbɔ, nyɔnua ŋutɔ ta avɔ.